Ɖetugbe dzani aɖe nɔ anyi ɖe atikutsetsedzraƒe. Le eƒe megbe dome, atikutsetsewo li abe atɔtɔ, amangɔ, peya, tsimatsi kpakple atikutsetse vovovowo.

ɖevi amandre wonɔnyi ɖe atrakpi aɖe dzi le teƒe ƒoɖi aɖe sako ƒoɖiwo kpakple ganu gbãgbewo kpakple rɔba viwo le wógbɔ

Ɖevi ŋutsuvi nyakpɔa aɖe mlɔ anyi ɖe keteke ƒe fefenu aɖe gbɔ hekɔe kɔ modzaka ɖem na eɖokui. Fefe fefe ƒe keteke dɔwɔla vi tukuiwo wole keteke gbɔ, dɔ wɔm.

Ɖevi sue sukuvi aɖewo le woƒe sukuxɔme hele nu srɔ̃m. le wo dome la, yɔvu nyɔnu tugbedze ɖeka le wo dome. Ame aɖewo hã nɔ te ɖe woƒe sukuxɔ ƒe mɔnu le nmu kpɔm.

Ame geɖe aɖewo le asrafo aɖe ƒe kuteƒe, esrɔ̃a le avi fam eye ŋutsu aɖe dzeklo ɖe egbɔ hele akɔ fam nɛ

Nyɔnu eve kple ɖevi ametɔ̃ wole amidzraƒe aɖe ƒe ŋgɔ mɔ me kpɔm nɛ yewoa atso mɔ me, emɔkula aɖewo va yiyim, eʋu aɖewo le amidzem eye emɔkula aɖewo hã le amidzem le amidroƒea.

Eŋu wɔme eve wodogo le fɔku vevi aɖe me. Eŋu dzitɔ ƒe ŋkume gbã eye eŋu ʋitɔa ƒe axadame katã gbã. Ame aɖewo nɔ tɔ hele aleyi nua dzɔa kpɔm.

Kɔƒe aɖe menɔlawo. Ɖeviwo kpakple ŋutsu tsitsi ɖeka dze klo ɖe aba aɖe gbɔ. Wo agbagbadzem be woaza emɔ aɖe akɔkɔ asi kaɖigbɛ na edua me.